seydi Ba eyyi seydi Ba a yewnama guiɗo jaam woni toon wallay hande mi arino ɗon ɓe mbi ko Matam ñalloynoɗa wallay seydi Ba a yewnama guiɗo a weltanama kadi min kettima toɓɓere ma waɗi fayida seydi Ba poullo jangde nde de ne weeli so Allah kadi ko dewgal weeli fo kadi neɗɗo woto haeppu ɓaade felliti ene jangga so muñi ha Allah rookiɓe ko yiiɗi ko resede yawtani kadi reena hoore muɗum tan Allah walla ɗum sa reeni hoorema tan a dañat ko jiɗɗa e jangde ko kadi hattama

eyyi

wiide kadi ɓiyam ko debbo yo yataga sirani aɗa wawi wondude ɗo kay e ɓiye o <clears throat> wasa * jaaɗo caggal leydi janggaton kañum ni ɓuuri sirde ɗum ala fo to dadi yaade caggal leydi de tawi <smacks lips> ko dañde nde tan jiɗɗa Coumba Ba a yatani hen ni ko booni a mijotako henni ko booni sibuɗum no jaruɗani mijotoɗa ko jamiko jinmi ko artirde hen ko nenam accirimi ko jaami ko taw kay ka baɗɗo hakkille hay sa halti komi anda wiide hatta

wallay Coumba Ba ya garta bonani ko réseau o ni o yetta ko Dia mbiɗen ni enen ko ɗo tan ni kadi seeɗa kono noon wonɓe Dakar ɓe ɓiɓɓe mumen hewɓe janggata tan ko caggal leydi tawni ko ɓiɓɓe rewvɓe komin dañoya hen no jiɗirani ne wodi hande ko firti enen deke ɓiɗɗo wonto tolno to oto oto kaɗenmo yaade neɗɗo ko Allah renata ɗum fulla muɗum e fayida muɗum anda anda kañum holto foti hadde tan ɓaade ko jangde nde nawma tan ko ɗum kippata ɓade ko ɗum jidɗa mbasa wadde hen goɗɗum eyyi ko wona ɗum ko kam enen yummiraɓe kadi gaccen ɓiɓɓe ɓe kam jangga ha jonta resede eyyi so dañoyi noon ko jiiɗi ko resede yawtani Coumba Ba kala nde jomum janggui ha dañi ko yiiɗi ko dewgal ne weeɓi ɗum ɗum noon keñoɗen taw ɓiiye wonto fonno hebde ligguey porɗo ƴetta keñoɗa tiɗɗa ɗum e dewgal ni tawa yontani woni jangde booni to kadi heeɓotako so yeeyi ha ɓooyi gurta hen malla jiiɗa fatude e jangde taw c' trop tard bonirima dewgal kadi wasa welde hen ni jatoya hen fofoof yiyama hen ma gaccen tan jomum en dañoya so dañoyi ko jiiɗi ko resede ma dañoy so Allah jaaɓi kala nde neɗɗo reeni hoore muɗum tan wodat tan to waali Coumba Ba ɗum noon yo Allah wallu en Allah moƴƴo joom moƴƴere o en gacci e junggo makko kadi tinno ɗen e sukaɓe toppitoɗen jangdeli mabɓe jangde nafat tan ɗum noon Ba poullo a weltanama a weytanama seydi Ba

wona aɗa selli Coumba Ba no no mbadduɗa e golle e * radio de ko émission gonɗon walla on mbaɗani lowdi eyyi ko Mamoudou Sow Boyinaji eyyi jaam woni toon no Alassane Dia waaɗi jaam tanni eyyi mi saminima wadde a jarama eyyi merci